Owesilisa osebenza kwabezempilakahle uthwele into yakhe ayisebenza ukufaka umuntu nxa befuna umchemo iphepha lankhona lilombala obomvu gebhu.

Abezempilakahle bagqokisa abantu izigqoko abafuna ukuthi besebenze ezinjengokugezisa lapho okuyabe kugcwele amawuwu khona. Izigqoko zomsebenzi zilombala olithanga.

Abantwana abancane bejayele ukuthontiselwa imithi ehlukahlukeneyo lokhu kuqakathekile ngoba kuyabavikela emikhuhlaneni abayabe bezahlangana layo bekhula abazali bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayeyenza lokho abakutshelwa ngumongikazi.

Abezempilakahle bayathanda ukuzivikelayo emkhuhlaneni, ehamba ngomoyo. Ikakhulu esiyibiza thina ngokuthi ngamaviruses. Bayabe begqoke izigqoko zabo ezilithanga, ezifanayo Konke. Bagqoka lamagilazi emehlweni. Baphinda bagqoka lengwane ekhanda.

Abezempilakahle abathanda ukuhamba beselapha umphakathi mahala bavakatshele abantu .Iqembu lisukumele Phezulu lifuna ukwelatshwa, bagqoke ezimhlophe phezulu abezempilakahle.

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezimhlophe Omunye owesilisa ongumongikazi laye ugqoke izigqoko zakhe ezilombala oyisibhakabhaka Owokucina umama owondlekileyo laye ugqoke impahla zikamongikazi ezilombala omhlophe wabopha inwele zisiya emuva

Owesifazana ongumuntu omdala obulawa yizifo uvakatshele abazempilakahle. Umongikazi ugqoke iyunifomi yakibo elombala eluhlaza tshoko uyamhlaba ingalo ukwenzela ukuthi aphangise ukuphola.

Abezempilakahle abagqoke okumhlophe abathathu abangamadoda bathwele isikhwama abayiso abasisebenzisa ukufakela umuntu nxa kuyikuthi usesuke waqulatsha kumbe kwenzakala okunye okufuna usizo masinya.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukubana kufanele behlale endaweni elamanzi ngazo zonke izikhathi ngoba nxa kulamanzi ingcekeza ayandanga ukugcwala endaweni.

Okungumfanyana okuncane kunatha amanzi empompini. Amanzi akufuzanga abantu bewadlalise ikakhulu emadolobheni ngoba inyengo yokuwabhadala isibiza kakhulu. Amakhulu angikhona ayabe ephezulu esikhathini esinengi.

Owesilisa ogqoke isigqoko sakhe somsebenzi esilombala oyisibhakabhaka waphinda wagqoka amangilazi. Owesifanaza ome eceleni kwakhe ugqoke isikipa esilombala oluhlaza tshoko.

Umntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu ugqoke isigqoko sakhe esibomvu gebhu ugeza izandla akufuzanga adle engagezanga izandla njengoba uyabe ebamba ingcekeza.

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso ikakhulu ezibhedlela, ezikolweni, emasontweni lapho okutholakala abantu belixuku bayavakatshela khona ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle bayathanda ukuvakatshela zulu wonke .Bayabe behamba ngamazwe ngamazwe bebhoda .Bejayele ukuhlanganisa omama labobaba eskhathini esinengi ngoba abantu sebathola amalungelo alinganayo.

Abantwana loba abadala bayathanda ukukha amanzi eduzaneni. Lokhu kwenza wonke umuntu afune ukufakelwa impompi nguhulumende eduzaneni. Omama ababili bamile lobaba oyiwani owesilisa bathwele izigubhu ezilithanga umbala.

Abazempilakahle bayathanda ukuhlalisa kakhulu izigulane ngaphandle kwesibhedlela nxa sigcwele kumbe kulindelwe uDokotela. Yena uDokotela ezabe ezazibuyela ngesikhathi sakhe abantu sebedinwe yikulinda.

Owesilisa evakatshele abezemphilakahle. Lomunye wakhe ngowesilisa olomzimba olingeneyo. Omungikazi bagqoke izigqoko ezimhlophe nke.

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo balokulibhokisi kwabo lapho abafika khona izinto zabo ezinjengamanaliti, okokubhanditsha abantu kanye lamafutha.

Emakikinika kujayele ukuba lezakhiwo ezehlukeneyo ajayele ukusebenzisa izintina ezincane ezitshisiweyo ezibomvu lezo zintina ziqinile njalo futhi isakhiwo siyabe siyahlala okweminyaka eminengi.

Owesilisa uyahamba phakathi kwekilinika. Ugqoke izigqoko zakhe ezimnyama, isikipa, ibhulugwa kanye lezicathulo. Ukhangele empumalanga lapho okulesango lekilinika khona.

Abesilisa ababili bahlezi phezu kwamasofa alemiqamelo emhlophe nke. Bagqoke impahla ezilombala omhlophe nke. Omunye wangakhona ugqoke umbala oyisibhakabhaka.

Ibhakane le Butare libhaliwe ngamabala olompala omnyama tshu, kuphinde kube lompala omhlophe nke kuphinde kube lompala oyisibhakabhaka lomunye umpala obomvu gebhu.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela iyabe imhlophe nke leyi mitshina iyabe ilentambo ntambo ezimnyama eziyizo ezisebenza lezinye eziyabe ziphakathi kulowo mutshina

Abezempilakahle bajwayele ukuthi nxa befundisa abantu besemkhankasweni wezempilakahle bebafakele umfanekiso ozabatshengisa ukubana izigaba zabo ziqalela ngaphi zisiya ngaphi njengokuthi Phuremari, "Sekhondari and Tertiary ".

Ezibhedlela ezinengi kujayele ukuba lezakhiwo ezinkulu kakhulu. Lokufulela kuyabe kufulelwe ngombala oluhlaza kuthanyeliwe kukuhle. Abafundi abafunda khonapho ngabantu abayabe sebekhulile

Abezempilakahle bejayele ukukhuthaza abantu abanatha amaphilisi ukubana bebuye ukuzothatha esibhedlela ngoba kungamahala konke lamasotsha iloba amapholisa ayabe elengculaza bayahamba khonapho ukuyathatha.

Umongikazi uhlezi ewofisini lakhe. Uyabhalabhala izinto zakhe. Ugqoke ibhatshi elilombala omhlophe nke. Phakathi kwalapha asebenzela khona kulelembu eliluhlaza tshoko.

Ezibhedlela ezinengi nxa umuntu engena ziyabe zilebhakane eliyabe litshengisa ukuthi zikhomba ngaphi nxa umuntu kufuze ehambe eyebona udokotela kumbe nxa kuyinto yesiphange phange kuyabe kube lomlayezo ngaphandle khonapho ebhakaneni.

Ezibhedlela kulezinsuku bayathanda ukubhala okuliphetshana loba ukuthatha umakhalekhukhwini loba umabonakude bamfake phezulu oyabe echasisela abantu ukuthi umuntu uyabe esiyangaphi evela ngaphi.

Owesilisa ogqoke amagilavisi uthwele lomuthi ufuna ukuhlaba isigulane ijekiseni. ugqoke umbala wakhe oyisibhakabhaka emakhaleni wazivala ngokokuzivikela

Izakhiwo ezinengi zezibhedlela ziyabe Ziyakhiwe ngezitina ezibomvu besekufakwa lamazenge abomvu ukuze nxa izulu lisina kungabi ngitsho loyedwa onethwayo nxa bevakatshele abezempilakahle

Ezibhedlela loba emakilinika kujayele ukuhlala kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi abezempilakahle abathandi ingcekeza ngoba abantu bengagupa kakhulu baphinde bafe

Ezibhedlela ezinenfi loba emakilinika kumbe abayenza ngezempilakahle bakhuthaza ukuba banike abantu amamasiki ngoba ukuze bavikele imikhuhlane ingamemetheki indawana yonke.

Kulezinsuku imikhuhlane isimemetheka masinyane njalo abantu sebegula imikhuhlane engaqedakaliyo. Umuntu uyenelisa ukuphuma umdlavuza emehlweni ikakhulu nxa umuntu wesifazana abathanda ukufakela intshiya.

Kuqakathekile ukuthi abantu bedle ukudla okuhlanzekileyo. Ukudla okukhuthazwa ngabezempilakahle bengadla lokho kudla kumele bagijime betshise amafutha emzimbeni. Abayizidudla kufuze bakhangeleke kuhle ngokwehlisa amafutha emzimbeni bengadli isawudo elinengi, bekele lokubhema kanye lotshwala.

Abesifazane ababili abasebenza kwezempilakahle abakhangela emikhuhlaneni enjengabo tshukela. Bagqoke izikipa zabo zomsebenzi bafaka lentambo entanyeni ezilombala olithanga.

Abantu abanengi abagula imikhuhlane yangaphaphakathi komzimba bavamise ukuthwala nzima ngoba umuntu wakhona uyabe setshona ethwebuza enwaya isikhumba kukanti okulumayo kusegazini phakathi.

Odokotela labo mongikazi bajwayele ukugcwala embhedeni oyabe ulesigulane esigula isifo esiyabe siphambanisa abantu amakhanda. Lokhu kuyingozi ngoba kuyabe kubonakalisa ukuthi umuntu esengafa yiloba yisiphi isikhathi.

Abesifazana ababili bayancedisana ngezempilo. Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke omelaphayo ugqoke amangilazi ebusweni okubonisa ukuthi akezwa kahle usaqala ngokumkhangela I BP

Owesifazana osegugile ugqoke ingwane ebomvu gebhu elemizila emnyama. Ulohlupho lwamehlo elinye ilihlo lakhe lilomntwana ngaphakathi.

Owesifazana ubambe ikhanda okutshengisela ukuthi kukhona okuzwayo emzimbeni okungekho kahle. Engabe ebulawa yisilumo, loba etshaywa likhanda kakhulu.

Owesilisa ogqoke ilenjana emakhaleni elimvikela emikhuhlaneni ehamba ngo moya. Lokhu kufuze akwenze nsuku zonke nxa esiya esibhedlela ukuze angahangisi ukuthola umkhuhlane.

Ezibhedlela loba emalabholetholi kukhona ikhabothi esetshenziswa ngomongikazi kumbe odokotela ukufaka amaphepha abo ayabe elodaba lomuntu oyabe egula

Nxa umuntu engaqeqetsha efunde ezifundweni zakhe efike kusigaba 4 ezingeni eliphezulu uyakhona ukufundela ezemvelo esikubiza ngesilungu sithi ngatechnical scientist, labo bayabe besebenza emalaboratory.

Ogulayo uhambe elaboratory esiyabona abaqeqetshi khonapho bafika bathathe ingalo yakhe beyifake emtshineni bemhlole ukubana engabe ehlutshwa yikuyini okumkhathazayo.

Emalabholitholi manengi bajayela ukusetshenziswa umitshina ehlukeneyo eminye iyabe ingeyokulayitha, eminye iyabe ingeyokupheka, eminye ingeyokwenza imisebenzi nje. Imitshina le yejwayele ukusebenzisa ipalafina.

Owesilisa obona umabonakude ugqoke iyembe yakhe enhle ebomvu gebhu usemtshineni uyacofoza ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngalowo okade emthatha imfanekiso yembambo.

Igabha lomuthi osebenza ukulapha umuntu obulawa yisisu ikakhulu nxa edle izinto okungafuzanga azidle, uyahanjiswa ekhemesi bemlayele ukuthi ayethenga umuthi okuthiwa yi hydrochloric acid.

Imithi eminengi esetshenziswa ezibhedlela iyabe ivela emalaboritol lapho eqala ikhangelwe khona beyihlolisise ukubana ilungilena unathwa ngumuntu ogulayo oyabe elesifo esithile

Abantwana abancane ezibhedlela bejayele ukuhamba labonhina kusuka kubebuhlungu kakhulu nxa kuyikuthi umtwana uyagula eleminyaka ephansi kwemihlanu ngoba kutshengisela ukuthi impila kahle yakhe isengozini

Ezibhedlela kulezi insuku sebesebenzisa izinto ezihamba lamatekinoloji ezinjengama sayithasi ezisebenzisa lemithi yethu ukuthi nxa beselapha umuntu bekwanise ukubona ukuthi usesimeni esinjani.

Imitshina esebenza ezibhedlela minengi kakhulu kuyafundiswa ukuthi nxa isetshenziswa ngumuntu ongelalwazi aqale ahambe esikolweni sokuyafundela esezempilakahle athathe isikhathi sakhe ukuze abeyazi yonke.

Abezempilakahle basebenzisa izinto ezehlukeneyo .Ikhona eminye imibheda evuma ukulala iphinde ivuke esetshenziswa uma bekhipha umuntu izinyo kumbe bemkhupha ithumba entanyeni.

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza ukukhangela abantu izifuba loba ukulalisa abantu bevuka ibaqinisa amathambo loba imisipha esesiswini ejwayele ukuba lento emnyama. Loba ibe lezibambo ezimhlophe nke.

Imitshina eminenge izibhedlela isebenza into ezetshiyeneyo. Ikhona eyokuthi umuntu angabeletha umntwana iskhathi singakakwani, umntwana bayamthatha bamfake phakhathi akhulele khonapho egilazini.

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zinengi kakhulu zikhona ezinye ezokubopha inhlanya nxa ziyabe zingafuni ukuhlatshwa amajekiseni udokotela ebese sebenzisa amandla ukuze enelise ukumhlaba.

Owesilisa usephelelwe lithemba lokuphila, udokotela uyamufotofotoza uthethe umtshina wakhe wawubeka phezu kwesifuba sakhe ukuze bazwe ukuthi inhliziyo isatshaya kuhle na.

Abantwana abancane nxa behanjiswa ezibhedlela loba sebephiwe umbeda wokubana bazalala khonapho emakamelweni abo kuyabe kulezinto zokudlalisa ezinjengamabhola alombala otshiyeneyo.

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zinengi njalo zitshiyene. Ezinye ngezokuhlola abantu amathumbu amakhulu loba amancane ezinye ngezokukhangela inyongo ukubana ayichithekelanga esiswini na, ezinye ngezokukhangela inhliziyo, ezinye ngezokukhangela amaphaphu kunengi nje okukhangelwa ngaphakathi komuntu.

izinto ezinengi ezisetshenziswa esibhedlela zitshiyene ezinye ngezokufakela amanzi ezinye ngezokuhlanganisela amaphilisi ezinye ngezokuhlanganisela imithi amanye amagabha ngawokuhlanginisela imchemo

Izigelo ezisetshenziswa ezibhedlela kufuze zihlale zihlanzekile ngasosonke isikhathi lokhu kwenziwa ngomongikazi labo dokotela ukuthatha lezizigelo bazifake emanzin abilayo bazixwathise ukwenzela ukuthi nxa sebezisebenzisa futhi zibe zingelayo imikhuhlane

imitshina eminengi esebenza ezibhedlela isebenza izinto esitshiyeneyo ikhona eyokuhlola ingqondo ikhona eyokuhlola inhliziyo ikhona eyokuyelapha amazinyo

Imitshina eminengi ezibhedlela yejwayele ukusebenza into ezitshiyeneyo. Ikakhulu eyokukhangela umuntu ubuchopho bekhanda. Iyabe ilezintambo ntambo ezimnyama, ilamaviri okubana iyakwanisa kusuka kwenye indawo isiya kwenye.

imitshia eminengi esetshenziswa ezibhedlela iyejwayele ukuba mhlophe ibelesibambo esimnyama iphinde ibelokunye okokufotoza lokho kuyaziwa ngodokotela ngoba yibo abayisebenzisayo leyo mtshina

Imitshina eminengi esibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo eminye ngeyokukhangela imikhuhlane evamileyo enjengabo Bp, tshukela kanye even lamazinyo.

Ezibhedlela bajwayele ukusebenzisa izinto ezehlukeneyo okunye kuyabe kungamanalithi okunye ngokuyizinto okuna ukusebenzisa ngu dokotela ngudokotela nje ngaso sonke isikhathi.

Imithi eminengi ejwayele ukufakwa emambodleleni, bese ithathwa ifakwe emabhokisini. Lelo bhokisi akumelanga lidabuke loba imbodlela ivulwe isikhathi singakafiki ngoba mithi ifika ingasasebenzi kuhle.

Isigubhu esilombala oyisibhakabhaka sijwayele ukusetshenziswa ngabantwana besikolo ukuthwalela amanamunede abo nxa sebehamba engasilahla unina ucina emthwalela esigubhini abe kade esisebenzisa ukuthela amafutha anjenge "cooking oil" loba amafutha okupheka.

Igabha lomuthi elibhalwe ngamabala esilungu ukuthi wound cleansing lisegabheni elimhlophe nke. Ibhokisi lakhona lilombala ofanayo libhalwe lahlanganiswa lombala oyisibhakabhaka.

imithi eminengi yabantwana ithengiswa emakhemesi iyabe isema bhokisini ahlukeneyo amanye ngalombala olithanga amanye ngalombala oyisibhakabhaka amanye ngalo mbala obomvu gebhu

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini amanye amabhokisi ayabe elombala omhlophe ohlangane lombala oyisibhakabhaka ngaphandle kwalawa maphilisi kuyabe kubhaliwe isilinganiso ukubana mangaki phakathi njalo umuntu kufuze anathe njani

Amabhokisi amanengi atholakala ekhemesi ayabe efakwe kuhle halinganiswa ngobukhulu bawo aqondaniswa ngokusebenza kwawo ukwenzela ukuthi labo abasebenza emakhemesi nxa sebefuna ukunika ogulayo bengathwali nzima.

Amafutha amanengi athandwa ngomama, ayabe engamafutha esilungu ayabe elungiswe nge gabagaba loba ichena bayawathanda kakhulu.

Umuthi wokukhwehlela eskhathini esinengi uyabe ufakwe embodleleni encane emnyama eyabe ilesivalo esimhlophe .Ibhokisi lakhona liyabe lilombala olithanga .

Amaphilisi amanengi athengiswa emakhemisi ajayelwe ukufakwa emabhokisini. Ibhokisi lelo liyabe libhaliwe ukubana amaphilisi ngaphakathi mangaki.

Imithi eminengi itholakala emakhemisi. Iyabe iphakathi kwembodlela yafakwa emabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya kumbe ukuvuleķa.

Igabha elibomvu elilamabala abhaliweyo ahlanganiswa lamabala amhlophe elitshengisa umubana umuthi umuntu kumele enathe onganani lamaphilisi akhona khonapho ngamanganani.

Imithi eminengi eyenziwa esintwini yejwayele ukufakwa phakathi kwamathumbu loba ama tube ngesilungu. Lokhu kwenza ukuthi. nxa umuntu ephume izikhwekhwe ekhanda engathwalinzima ukugcoba ngoba uyabe empuntshuzela kuphela.

Amabhokisi amanengi athengisa emakhemisi ayabe elamaphilisi phakathi. Akufuzanga umuntu ayezithengela lawo maphilisi engabhalelwanga nguDokotela phakathi kwephetshana loba omunye osebenza kwabezempilakahle.

Amaphilisi okuthiwa yi Cefdinir oral suspension asebenza izinto ezinengi ezehlukeneyo ikakhulu ebantwaneni zenza ukuthi umntwana aphangise ukululama nxa kuyikuthi ubegula okuzwayo.

Imithi eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlaba umuntu besebenzisa ijekiseni, iyabe ithengiswa emakhemisi. Iyabe iphakathi kwebhokisi elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama. Liyabelifakwe lesilinganiso.

Amaphilisi amanengi ajayele ukuba lembala ehlukehlukeneyo. Kulawo abhalwe Generic drugs atholakaka emakhemesi izikhathi ezinengi. Kufuze umuntu abe lephetshana ayabe eliphiwe ngudokotela nxa esiya wadinga.

Imithi eminengi esetshenziswa ukufakwa emehlweni iyabe esesigujini esincinyane esilesivalo esimhlophe nke ngaphadle iphetshana eliyabe lifanekiswe ilihlo kwaba lebhokisi lokufaka lesi sigujana.

Amaphilisi ahlala elitshumi lasithupha egabheni elilombala omhlophe nke. Kwaphinda kwahlanganiswa lombala omnyama tshu kwafakwa lomunye obomvu oqondana lesivalo salelo gabha lamaphilisi.

Igabha lamaphilisi elimhlophe nke elilephepha elifakwe esiswini. Libhalwe gluco freeze lawo maphilisi asebenza ukunika umuntu amandla. Ayabe elesilinganiso esibhaliweyo ngaphandle kwephepha.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ziyahlangana lotshani beganga obuyabe buluhlaza tshoko. Lokhu kwenza ukuthi imvelo ibenhle ngoba iyabe ilombala oluhlaza ofanayo.

Owesifazana ufake inhloko yakhe phezukomkakhe owesilisa. Batshenile, bagezile, bahlanzekile, bayahamba ukuyavakatshela abezempilakahle.

Omongikazi bayathaba nxa bebona izigulane abazelaphayo zisila. Lokhu kubenza ukuthi bebonakalise ukubana imisebenzi yabo abayenzayo bayenza kuhle njalo isikhathi sonke bayabe belengqubekela phambili.

Abezimpilakahle bayathanda ukukhankasa emphakathini behamba befundisa uzulu wonke isilogani zokwenza, esiyezwa ngabantu bamapholitika. Lokhu kwenza ukuthi abantu bethakazelele bayabe befuna isambululo kudumo lwabo.

Abantu besilisa bayathanda ukusizana izikhathi ezinengi. Omunye wabo engabhubha lona engafa benelisa ukumphakamisa bemfake phansi bezingcwabele bona bodwa abanye bengakwazi.

Emkhankasweni yabantwana abasakhulayo, osisi labo bhudi, bejayele ukugqoka izigqoko zabo. Ikakhulu amankazana ayabe ethanda ukubana, egqoke amabhulugwa besebe qondanisa lezikipa zabo, eziyabe zizinhle zilombala wesibhakabhaka.

Umongikazi uthwele usiba lwakhe lokubhala olumnyama tshu. Ugqoke izigqoko zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka, emakhaleni ufake okulilenjana okokuvikela ukuthi athathe izifo ezihamba ngomoya. Emehlweni ugqoke amagogolosi, ekhanda wabesefaka okuliphetshana

Owesifazana ongumongikazi ugqoke isigqoko sakhe somsebenzi esilompala oyisibhakabhaka ubophe lopondo enweleni zakhe ezimnyama tshu. Ulapha omuye owesifazana laye olompala omhlophe nke.

Abesifazana ababili balemizimba emincane, esingababiza sithi ngabantu abazacileyo. Omunye ugqoke isikipa esilombala olithanga, basekhemisi bamile omunye ugqoke ibhatshi lomsebenzi elimhlophe nke.

Owesifazana ugqoke izigqoko sakhe somsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka . Waphinda wagqoka ilembu lokuvala amakhala ukuze engangenwa yimikhuhlane leyi ephephuka ngomoya.

Owesilisa osebenzisa iComputer ukhangela abantu ukubana baphila njani njalo kufuze benziweni ikakhulu nxa umuntu eselomkhuhlane wenyawo.

Imithi esemabhokiseni ijayele ukusebenza ukwelapha ikakhulu umuntu oyabe eqhuzu umthambo loba ethe waqamuka , kulamanye alebhokisi elilombala olithaga abizwa ngesilungu kuthwa yi Pirocam loba ama Nifluril loba ama Gofen kanye lama Ketes

Emakhemisi kunengi okuthengiswayo kulezi insuku. Kukhona amabhanti ayenza omama bengabi lezisu ezikhulu, njalo akhona ayenza obaba bebelezifuba ezinkulu.

Amaphilisi ahlala esemabhokisini ikakhulu amhlophe nke loba alombala oyisibhakabhaka. Ajayele ukuthengiswa emakhemisi ngazozonke izikhathi.

Amaphilisi amanengi asegabheni elimhlophe nke. Lawo mabhokisi akufuzanga adatshulwe ngoba amaphilisi acina etshaywa ngumoya engasebenzi ngendlela lokhu okuyabe kufuze kusetshenzwe.

Emakhemisi kwejwayele ukuthengiswa amajekiseni . Umuntu akufuzanga ahambe ayezithengela engela ncwadi kaDokotela. Bengamnika ebesephenduka u Mongikazi ebuya ehlabe ijekiseni.

Amabhokisi amanengi ekhemisi ajayelele ukuthengisa amaphilizi emihlobo etshiyeneyo. Amanye ayabe engamaphilisi awekhanda, amanye engawobuhlungu esiswini, amanye ayabe ngawokugcoba izilonda

Emakhemesi amanengi amaphilisi loba imithi yejwayele ukufakwa lapha okulomqando khona esikubiza ngesilungu sithi ngama refridgerator. Lokhu kwenza imithi ihlale ilungele ukusebenza ngaso sonke isikhathi

Ema chemist kulezinsuku sebethanda ukufaka izitina ngaphansi bezitshayelele belungise iguma labo ukuze abangenayo bezothenga bengatholi ingcekeza ngaso sonke isikhathi.

Emakhemisi amanengi kuthengiswa izinto ezehlukeneyo ezinjengochago lokunatha abantwana abayabe bejikelwe ngabonina besesebancane lolu chago lufuze lubhalwe ngudokotela loba umongikazi.

Amabhokisi atholakala emakhemesi ayabe engawamaphilisi loba umuthi. Ajayelwe ukufakwa emabhokisini alompala omhlophe nke loba amanye ayabe ehlanganise umpala lompala olithanga kumbe amanye ayabe elompala oyisibhakabhaka

Emakhemisi bayathanda ukuhlanzeka bayafaka amagabha emithi elandelane ngobuncane bawo ngokukhulu bawo kanye lokukhanya kwawo lezigujana bayabe bezifake phansi

Emakhemisi amanengi bajayele ukufaka izitina phansi begandele lokho kuyenzelwa ukuba ababuya behamba ngezimota befuna ukuthenga umuthi benelise ikutshayela bengena phakathi egumeni lekemisi.

Emakhemisi amanengi kwejayele ukuba kuhle. Kuyafakwa ipenda elombala omhlophe nke, besokubhalwa ngamabala aluhlaza tshoko.

Inkazana esakhulayo loba ngingathi umamanyana umile phambi kwabantu kusemkhankasweni uyabafundisa ngobulili ukubana kuqakathekile ukubana umuntu azigqaje ngobulili bakhe.

Emikhankasweni ejayele ukwenzakala emphakathini, abantwana bakulezi insiku ikakhulu abangamankazana sebethanda ukuluka inwele zabo ngembala engaqedakaliyo ejongokubana befake inwele eziyabe zimhlophe nke zinxubaniswe lezinye ezilombala omnyama.

Umongikazi olenwele wazikama ezimnyama tshu. Ugqoke isigqoko sakhe somsebenzi esimhlophe nke. Uthwele ijekiseni, uhlaba umntwana oleminyaka engaphansi kwemithathu.

Emikhankasweni yezempilakahle bejwayele ukufaka imithunzi ukuze abangamavila bengahambi bequlatsha elangeni ngoba sebephela umoya kodwa bayaphiwa izitulo zokuhlala

Ababili abesifazane bagqoke izigqoko ezilombala omhlophe nke , okubonakalayo ukuthi ngomongikazi , omunye ubaba oyelatshwayo wagqoka isikipa sakhe esimnyama tshu

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso ngazozonke izikhathi .Lokhu kwenza ukuthi abantu abanengi ikakhulu emphakathini befunde ukubana kuqakathekile ukuziphatha kahle .Njalo umuntu kumele umuntu ahlala hlale evakatshele abezempilakahle .

Abesifazana ababili omunye wakhona ulenwele ezinde wabesezibopha ezenza abasebejwayele ukukubiza ngalezi nsuku ngesilungu bethi ngama dreadlocks ubambe isigulane esikhangela iBp.

Amankazana labafana abasakhulayo abangabe belabantwana ngamunye ngamunye bagqoke impahla zabo ezinhle bahambe emkhankansweni omama bagqoke amaqwa obaba bagqoke amathenisi omunye wagqoka iscathulo seskhumba

Owesilisa ohambe emkhankasweni wabantu bemphakathini. Ugqoke iyembe elombala wabafazi wagqoka lebhulugwe eliyikhakhi. Uyafundisa emile phambi kwabantu.

Amabhokisi amanengi ayabe emhlophe nke ejayele ukuba lokunye okuyimsimbi loba okokusebenzisa ukukhangela abanye ikakhulu nxa ungumama ozivikelayo ukubana abelomntwana.

Umuntu wesilisa engahlangana lomuntu wesifazana kuvela kuvuke eminye imizwa eyenza abantu laba bethandane owesifazana akaphuzi ukudumela owesilisa ehle embambe ngesandla.

Abemkhankasweni abagqoke izikipa ezifananayo, baluka lamakhanda abo, bagqoka lokunye ukufakwa entanyeni okungamalenjana okulembala oyisibhakabhaka uhlangene lombala omhlophe.

Abantwana abancinyane baphiwe amapads ayiwo abawasebenzisa ukubana sebengena esikhathini benhanhcolisi impahla okubuhlungu yikuba abantwana bakulezi insuku sebe phangisa ukuya esikhathini.

Owesilisa okhanya ebukeka elomzimba owondlekileyo uleziqwanga ezandleni unatha amanzi .Umnyama lowo baba .Ubunyama bakhe ngobuthokozisa omama .

Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela isebenza izinto ezinengi kakhulu. Eminye iyabe ilamacomputer phakathi. Inengi layo, isijayele ukuba lamavili ngoba isisebenza lula.

Abesifazana abathathu lowesilisa oyedwa omileyo bayaziqhenya ngomsebenzi wabo abawenzayo ngoba sebekwanisa ukulandela itechnology esikhona kulezinsuku.

Kulezinsuku abezempilakahle sebathola ulwazi olunengi kakhulu sebesebenzisa okuthiwa ngesilungu itechnology izinto zabo zonke abazisebenzisayo sezihamba ziphucuka ngenxa yolwazi lololu.

Imitshina eminengi eyezibhedlela yejwayele ukuba lamavili , lokhu kwenza ukuthi omongikazi labodokotela umsebenzi wabo ubelula nxa sokumele bahambe kwenye indawo bavele beyihudule nje

Abezempilakahle Kulezinsuku sebehlakaniphile ulwazi lwabo sebeluthatha belufake kumakhalekhukhwini loba kumabonakude lokhu kuyabancedisa ngoba sebehlala belolwazi lokuthola okunye abangakwaziyo phetsheya kwelizwe

Abantu besililsa abathathu ngamadoda amakhulu njalo amadala bagqoke amalenjana ebusweni avikela imikhuhlane ophakathi kwabo ugqoke ibhatshi lobudokotela elimhlophe nke okubonakalayo ukuthi ufuna ukufundisa laba abantu

Izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko zisebenza ukwelapha isiki ngezihlahla ikakhulu nxa ingaka xhwali umuntu kuyabe kufuze ethathe amahlamvu ewachole ebesevuvuzela .

izihlahla eziluhlaza tshoko zijwayele ukulapha imikhuhlane kanye lezilonda eziyabe ziziphumela kumbe kwesinye isikhathi umuntu enganethwa lizulu ebesephuma izilonda ezinga qedakaliyo zelatshwa yimithi yesintu

Izihlahla ezincinyane ezijayele ukuba luhlaza tshoko, zisetshenziswa ukuba ngumuthi wokukhwehlela loba ukufutha nxa umuntu eyabe engenwe ngumqando kakhulu

Izihlahla loba amaluba amancane aluhlaza tshoko ajayele ukuba ngumuthi wesiNtu. Ayathathwa abiliswe amanzi akhona yiwo aqakathekileyo ekunatheni ukuze umuntu asile.

Amaluba ajwayele ukuba yingozi ikakhulu elinye elibizwa ngokuthi yindlovu ngesilungu balibiza ngokuthi yi elephant flowerumuntu akufuzanga alithathe alifake emlonyeni iloba lingumuthi wesintu liselapha imvukuzane.

Izihlahla eziluhlaza tshoko zitholakala egangeni akufuzanga abantu benathe izihlahla abangazaziyo ngoba kwesinye isikhathi izihlahla lezo ziyabe ziyitshefu emzimbeni.

Imithi eminengi yesintu ijwayele ukuba luhlaza tshoko. Kufuze isetshenziswe ngumuntu oyaziyo njalo ololwazi ukubana kufuze lesi sihlahla loba iluba linathwe ngoba elinye lijwayele ukuba yitshefu nxa umuntu engakwazi.

Izihlahla ezinengi ezesintu zitholakala egangeni inyoka ziyathanda ukudla lezo zihlahla loba lawo maluba okuyenziwa ngawo umuthi wesintu owukhayo kumele ananzelele ngasosonke isikhathi.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko poba amaluba alombala oluhlaza ajwayeleke ukuba yingozi loba kuyabe kungumuthi wesintu. Akufuzanga abantu benathe kodwa kufuze bagcobe lawo mahlamvu.

Imithi eminengi yesintu ijwayele ukuba yizihlahla zeganga. Lezo zihlahla zithelelwa lizulu , zijwayele ukuba khona ngaso sonke isikhathi ngoba zizinengi.

Abantu besifazana bayathanda ukugcoba imithi etshiyetshiyeneyo loba ukugeza ikhanda ngesepa etshiyeneyo enjengabo shampoo lokho kuyenza ikhanda lingalumi njalo lihlale linukelela lihlanzekile.

Abantu abanengi abesifazane bayathanda ukuqeda imali ngokuthenga amafutha okugcoba umzimba ahlukehlukeneyo. Abawasebenzisa ukugqoba ubuso, lezandleni kanye lenyaweni ayabe etshiyene.

Owesifazana olamazinyo amhlophe nke lendebe zakhe zibomvu gebhu ngoba uyasebenzisa amafutha awathengwa ebantwini ukubana azenzise ukubana isikhumba sakhe sibe sihle.

Owesilisa uthwele iluba eliyenza umuthi wesintu. Leliluba lilapha ikakhulu obaba abasebele zinhlupho zeqolo. Kuyafuze balibilise abasenatha lelo luba ukuze abe sesimeni esihle

Imithi yesintu iyenziwa ngezihlahla loba amaluba ahlukeneyo, amanye ayabe ekhiwa egangeni amanye ngabazilimela wona ezindlini abantu.

Imithi eminengi yesintu yenziwa ngamahlamvu aluhlaza tshoko kuyabe kufuze bethathe bewabilile loba bengawomisa bewachole umuntu ebesewafaka etiyeni loba elambazini.

Amathumbu amanengi ejayele ukufakwa imithi yezilonda esiyibiza yona ngesilungu sithi ngama tube cream lokhu kutholakala ekhemisi kuphela.

Owesifazana othanda imithi yesintu ugangile esikhathini esinengi yibo abantu abathatha imithi leyo beyigige beyichole besebe hlanganisa lochago lukamama omunyisayo besebedlisa abantu besilisa umuntu umthole esesaba umkakhe okumangalisayo.

Isihlahla esisodwa. qEsimila sihlale sisodwa. Singumuthi wesintu. Akumelanga siganyulwe. Siyelapha ikakhulu amaqolo.,

Imithi eminengi yesintu eluhlaza tshoko ejwayele ukwenziwa imithi yesintu iyathathwa ibiliswe bese inathwa ukuze umuntu aphelelwe yingubhane.

Amaphilisi amanengi ayabe esemabhokisini awo. Ibhokisi eliyabe limhlophe nke libhalwe ngamabala amnyama tshu, eceleni libhalwe ngamabala alokubomvu. Kuyabe kubhaliwe inani ngesilungu,"500 milligrams".

Imithi eminengi eyesintu iyenziwa ngamahlamvu loba amaluba ayathathwa echolwe ebesehlanganiswa lamafutha abahlakaniphileyo bayawufaka phakathi kwetshubhu beyewathengisa.

Imithi eminengi eyesithu isetshenziswa ngabantu abahlala emakhaya. lokhu kuyenziwa yikubana abantu laba bahlala bekhuthele ngaso sonke isikhathi okwenza amaqolo ecine esiba buhlungu

Imithi yesintu eminengi eyenziwa yizihlahla, loba amaluba ,loba impande. Kuyabe kufunakala izithelo loba izihlahla zeganga eziyabe zingalinywanga ngabantu.

Imithi yesintu eminengi iyenziwa ngamaluba ayabe eluhlaza tshoko loba okuyisihlahla okuncinyane okuyabe kuthathwa kubiliswe besokunathwa kumbe kugigwe besokusetshenziswa amahlamvu akhona.

Imithi eminengi yesintu yejayele ukuba luhlaza tshoko. Itholakala egangeni lapho okuyabe kuduze lomfula khona. Kufuze ohamba ukuyageca leyomithi ananzelele inyoka ngasosonke isikhathi.

Isihlahla loba iluba elikhula eceleni komduli . Ezindlini zabantu ikakhulu abantu abahlala emadolobheni .Sejayele ukulapha izikhwekhwe ,siyabe siluhlaza tshoko umbala waso.

Imithi yesintu eminengi yakhona yejwayele ukuba luhlaza tshoko iphinde ibe lamabalabala amhlophe nke imithi le usebenza izinto ezitshiyeneyo ezinjengokuqinisa amathambo loba ukwengezeleka igazi

Izihlahla ezinengi ezinde esizibiza ngeskhiwa sithi ngama gamtri. Zijayele ukuba lamahlamvu ayelaphayo kakhulu njalo alusizo. Lawo mahlamvu asetshenziswa ukunatha ukuze elephe ufuna emuntwini loba nxa umuntu oyabe eleskhwehlela.

Imithi eminengi yesintu ijwayele ukuba luhlaza tshoko isebenza ukwelapha abantu abale siki loba amadoda abulawa ngamaqolo kuyabe kufanele ukuthi athathe lawo mahlamvu bawabilise besebenatha amanzi angkhona.

Amahlamvu aluhlaza tshoko ngoba alombala onjengembuya atholakala egangeni ayenziwa ukuthi abengumuthi wesintu ngoba ayelapha amazinyo.

Imithi yesintu emeningi ilungiswa ngamaluba ayabe ezikhulela amaluba lawa ayabe elombala oluhlaza tshoko amanye ayabe elombala olithanga amanye ayabe elombala esiwubiza sithi yi dust pink ngesilungu.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni, isebenza imsebenzi ehlukeneyo, enjengokwelapha amaqolo amadoda. Inengi lesilisa liyahamba egangeni lisiyageca lowo muthi.

Imithi yesintu eluhlaza tshoko yejwayele ukubana izikhathi ezinengi abantu besilisa yibo abathanda ukuyisebenzisa bayathatha beyibilise ukuze benathe umsobho wangkhona.

Imithi yesintu eminengi bejwayele uku lungiswa ngamaluba aluhlaza tshoko kumbe amhlophe nke akufuzanga abantwana bafake emlonyeni ngoba ayitshefu lawa maluba.

Imithi yesintu eminengi ejayele ukuba luhlaza tshoko utholakala egangeni kuphela nxa umuntu esiyayithatha kufuze ananzelele inyoka ngoba lazo ziyathanda ukudla lezo zihlahla.